Suurri asiin gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareedaa baay'ee miidhagaa kan ta'e suura baay'ee kan namatti toludha. Suurri kunis maqaan isaa buna kan ta'edha. Bunni kunis buna dhadhaatiin danfe jechuudha. Bunni kun fayidaan isaa kan dhalli namaa dhuguu fayidaa kan dhala namaatiif qabudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jiru kunii suura maqaan isaa Orreenjii jedhamudha. Orreenjiin kunisii kan dhalli namaa dhugaatiisaaf dhuguu jechuudha. Dhugaatiin kunisii qaama dhala namaatiif fayidaa kan qabudhaa jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa kophee kan jedhamudha. Kopheen kunis kophee ammayyaati. Yeroo baay'ee dubartootatu keewwata jechuudha. Haallun kophee kanaas gurraacha kan ta'edha. Kopheen kunis baay'ee kan bareedudha. Kopheen kun maalif keewwatama?

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa nyaataa ta'ee gosa adda addaa kan qabatee jirudha. Nyaatni kunis immoo nyaata buddeenii shiroon hojjatamee distii itti godhamee kann jirudha. Nyaanni illee fataffatamee kan jirudha. Nyaanni kunis baay'ee miidhagaa baay'ee namatti tolaa kan ta'edha. Dhalli namaa nyaatee kan ittiin jiraatudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa beeksisaadha jechuudha. Beeksifti kun beeksisa dhaabbataadha dhaabbatni kun dhaabbata Etiyoo Telekoomii kallattii isaa yeroo agarsiisaa jirudhaa jechuudha. Namni dubbisuu hin dandeenye Etiyoo Telekoomiin asirradha jedhee dubbisuu kan hin dandeenye akkamitti deema bakkasaa? Nama iyyaafatee moo nama beeku barbaaddatee akkamitti duukaa deemuu danda'a?

Suuraa asi gaditti argaa jirru kun, suuraa loon hedduu kan ta'aniidha. Loon kunillee yeroo xaafii dha'aa jiran argina. Loon faayidaa hedduuf kan oolaniidha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun, suura konkolaataa karaarra deemaa jirudha jechuudha. konkolaatan kunis faayidaan isaa, faayidaa kan hojii bakka adda addaa geesuuf bakka hojii ittiin deemuuf kan gargaarudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareedaa kan ta'e, suuraa baay'ee miidhagaa kan ta'edha. Suurri kunis maqaan isaatii saamunaa kan ta'e saamunaan kunis kan uffataati. Saamunaan uffataa kun kan ittiin uffata ofii gaafa xuraayee jedhu kan ittiin xurii miiccinee irraa baafannuu jechuudha fayidaan isaa.

Suurri asi gaditti argaa jirru kun, suuraa gaariidha. gaariin kunis immoo kanneen, Gaangeen mukaa fi gommaa sibiloota addaa, addaa walitti dabalani kan irraa hojjetamedha. gaariin kun bishaan baattee deemaa jirtudha. faayidaan ishee bishaan guruudhaf, qodaa adda addaa guruudhaaf kan fayyaddudha.

Suurri asii gad irraitti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa kan ta'eedha. Suurri kunis maqaan isaa 'Qibaatii' jedhama. Qibaatiin kunis faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabus rifeensa shamaraatiif faayidaa guddaa kan qabuu dha jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kuni suura baay'ee bareeda fi baay'ee miidhaaga kan ta'edha. Suurri Kunis suura maatii waliin dhaabbatanii suura ka'aa jiranidhaa jechuudha. Suurri Kun faayidaa hedduu qaba. Faayidaan inni qabus maatii isaani wajjiin suura ka'anii yeroo yaadannootiif suura isaanii kaawwachuu kan danda'anii jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kun suura baay'ee bareedaa kan ta'e baay'ee kan namatti toludha. Suurri kunis nyaata adda addaa kan qabudha. Nyaati kunis gosa shiroo kan ta'e, raafuu gurraacha, baaduu, gosoota garaagraa kan namatti toluudha waan ta'eef fayidaa hedduu dhala namaatiif kan qabudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suura bakka daldalaa kan ta'eedha. Bakki daldalaa kunis immoo, gosoonni daldalamaa jiran kunis; gosa warreen akka qaaraa, timaatima, dinnicha, kaarotaa fi kanneen kana fafakkaataniidha. Warreen kun faayidaan isaanii kan dhalli namaa ittiin jiraatu, kan dhalli namaa nyaatee soorata qaama isaatiif kan isa gargaaru jechuudha.

Suuraan asi gad irratti iaallaa jiruu kuni, suuraa shamareen Kophee milaa isheetti godhatee, kan ilaalaata jirtudha. Shamareen kunis immoo kan Kopheen kun kan ishee fayyaadufii ittinni lafaa barbadee ittin deemuuf, qulqullinnaa milaa ishee eeguuf illee kan ishee fayyadudha jechuudha.

Suurri asi gaditti argaa jirru kun, suuraa baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga ta'edha. suurri kunis bakka daldala irratti kan argama jirudha. maqaan isaas dinnichadha, karootii, qaaraa, raafuu, kkf. nidha. suurri kun faayida hedduu qaba. faayidaa isaan qabanisimmo dhala namatif nyaataaf kan oolaanidha jechudha.

Suurri asi gaditti argaa jirru kunis suuraa dhugaati lallaafaa kan ta'edha. Dhugaatin kunis immoo, lallaafa kan jedhamu dhugaatii alkoolii in qabne, dhugaatii dhugamu jechuudha. Dhugaatin kunis dhala namatiif faayida kan qabudha jechuudha.

Surrii asi gaditti arga Jirru Kun suuraa baayyee bareeda baayyee miidhagaa kan ta'edha ! suurrii Kunis maqaan isaa ambo'a jedhama. ambo'a Kunis faayida kan dhala namaatiif qabudha. faayida inni qabus immoo dhugaatiidhaaf kan ooludha jechudha

Suuraan asii gadirratti argaa jirru kuni, suuraa meeshaa mana keessatidha. Meeshaan kunis, kan aannan itti nam'ee ijoolleen itti keessaa aannan dhugdu jedhama. Garuu suuraan kun maal ittiin godhamaa?

Akkuma kan gaditti argaa jirrutti suurri kun suura baay'ee bareedaa ta'eef baay'ee miidhagaa kan baay'ee nama hawwatuudha. Suurri kunis suuraa mana amantaa ortodoksii kan ta'eedha. Manni kun mana amantaa ortodoksii kan ta'eedha. Faayidaan isaa kan dhalli namaa marti kan bakka sanatti amantaa ortodoksii ta'e kan dhaqee; kadhatee galata isaa galchatee faayidaa hedduu irraa argatuudha jechuudha.

Suurri asiin gaditti ilaalaa jirru Kunii, suura namoonni hedduun waliin kan ta'anii namoota maatii kan ta'an kan suuraa waliin ka'aa jiranidha. Suuraan kunis immoo suuraa fayidaan isaa kan yaadannoo isaaniif ta'u kan isaan fayyadu, bara jireenya isaaniitti, hamma jiraatanitti kan suuraa isaanii isaanii ilaalan kaawwatanii kan isaan fayyaduudha jechuudha

Suurri kanaa gaditti argamaa jiru kun, suuraa bakka daldalaa nyaata kan ta'edha. bakki daldala nyaata kunis immo namoonni heddumminaan kan nyaataa jiraanidha. nyaanni kunis immo faayidaa dhala namaatiif qabudha. Qaama isaanii ijaaruudhaaf kan isaan gargaarudha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jiru kun suura baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa kan ta'edha. Suurri kunis maqaan isaatii biqiltoota adda addaa kan baay'ee miidhagaa ta'ee, biqilaan kunis kan qilleensa hawwataa namaaf kennudhaa jechuudha.

Suurri asiin gaditti argamaa jiru kun suuraa qabee kan jedhamudha. Qabeen kunis qabee faaya aadaa oromoo kan ta'edha. Qabeen kun kan inni fayyadu aannan itti naqanii kaawwachuuf akaayii adda addaa qorii adda addaa itti godhatanii kaawwachuuf kan nama fayyaduudha.

Suurri asii gadi irratti argaa jirru kuni, suura miidhagaa ta'eedha. Suurri kun ammoo maqaan isaa kophee kan jedhamuudha. Kopheen kun kophee dhiiraa kan ta'eedha. Luka isaatti kaawwatee bakka barbaadeefi lafa barbaade kan ittiin adeemuu danda'u kophee kanaani jechuudha. Kopheen kun faayidaa hedduuf kan isa gargaaruudha.

Suurri gaditti argamu kun namoota lama taa'aanii rafaa jiranii dha. Namoonni Kunis immoo shamarran lamaa dha. Lamaan isaaniis kan rafanii jiranii fi suuraa isaaniis yaadannoof kan isaan fayyaduu dha.

Suuraan ani asii gaditti argaa jiru kuni, dubartoota lamaafi mucaa dhiiraa tokko ta'anii dhaabbatanii suura kan ka'aa jiranidha. Haalli dhaabbii isaanii illee baay'ee kan bareedudha. Akkasumallee dubartiin harka mirgaarraan jirtu, farda harkisaa kan jirtudha. Fardi kunille baay'ee miidhagee kan dhaabbatedha. Maaliif dhaabbate?

Suurri asiin gaditti argaa jirru kun suuraa irsaasii kan ta'eedha. Irsaasiin Kun illee kan waanta tokko ittiin katabuu fi kan yeroo qormaataaf nama gargaaruudha. Qormaanni yeroo kana qoramnu mana barnootaatti kan ittiin fayyadamnuudha. Faayidaa guddaa kan qabuudha jechuudha irsaasiin Kun.

Suurrii asii gaditti argaa jiru kunii suura baayyee miidhagaa, bareedaa nama hawwatu ta'ee, kan yeroo birraa biqilu kan inni baayyee miidhagaa ta'ee kan yeroo masqalaa irratti kan daraaree kan ifuudha jechuudha.

Suurri asi gaditti argaa jirru kun, suuraa tuuppoo maramee jiru jechuudha. tuuppoon kunis, faayidaan isaa kaniinni fayyadufi bishaan keessa darbee kan durfamudha. tuuppoon kun, wanta garaagaraaf faayidaa hedduu kan qabudha.

Suurri asi gaditti ilaalaa jirru kun, suuraa baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga kan ta'e, namoonni baay'een kan uffatani jiran, uffanni isaanii, uffata aadaa oromoo kan ta'e faayaa oromootiin kan gugguutamani jiranidha. faayidan isaa immoo oromummaa isaanii kan ittin ibsacha jiranidha.

Surrii asin gadiitti argaa jiruu kun, suuraa baay'ee bareeda, baay'ee midhaga kan ta'edha. Suurri kunis kan baay'ee namatti toludha. Surri ani asi gaditti arga jiru kun suuraa mana Ciitaadha. Surri mana Ciitaa kuni faayidaa heduu namaaf qaba. Dhalii nama kan keessaa jiratuudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa bakka daldalaa kan ta'edha. Suurri kunisimmoo bakki daldalaa kun gosoota adda addaa kan qabudha. Gosti suuraa kanaas immoo qullubbii adii, kaarotii, hundee diimaa, qaaraa kan ta'edha. Kan faayidaa qabudha dhalli namaa kan mana keessaa baay'ee nyaata isaaf isa gargaarudha jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kunii suuraa baay'ee bareedaaf baay'ee miidhagaa kan ta'edha. Suurri kunis "Gilgilii" jedhama. Gilgiliin kunis faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabu cuukkoo keessatti ka'achuuf, akaayif qorii itti naqanii ittiin bakka gara garaa geessuufi faayidaa hedduuf oola jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kunii, suuraa baayyee bareeda ta'edha. Suurri kunis tabba guddaa yookiin dhagaa guddaa irraa bishaan gad dhangala'aa jirudha. Kan dhangala'aa jirudha. Fayidaan isaa immoo dhalli namaa bakka sana deemee kan daawwachuu danda'udhaa jechuudha.

Suurri kanaa gaditti argaa jirru kun suuraa teessoo kan jirudha. Suurri teessoo kunis baay'ee suuraa kan mana keessatti miidhagee kan jirudha. Suurri kun kan guyyaa dhalootaa , guyyoota ayyaana garaagaraa ittiin mul'ifamu faayidaan isaa jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kunii suuraa baayyee bareedaa, baayyee miidhagaa ta'ee, maqaan isaa foon kan ta'e e bakka nidgiirra kan jirudhaa, foonni kunisii faayidaa dhala namaatiif kan ooludhaa jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kunii suuraa baay'ee bareeda baay'ee miidhaga kan ta'e kan baay'ee namatti tolu kan nama hawwiisisudha. Suurri kun maqaan isaa jabaana kan ta'eedha. Jabaanan kunis faayidaan isaa buna itti danfifaachuf faayidaa kan qabudha jechudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa bareeda kan ta'edha. Suurri kunis immo maqaan isaa Paappaayyaa kan jedhamudha. Paappaayyaan kun faayidaan isaa nyaataaf kan ooluudha. Dhalli nama kan nyaatuuf kan ittin jiraachuu danda'u Paappaayyaan kun kan dhamdhama qabu, baay'ee kan namatti toludha jechudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareeda, baay'ee kan nama hawwisiisuudha. Suurri kunis immo suuraa uffata bakka daldalaatti argamaa jiruudha. Uffanni kunis kanneen namni uffatanii bakka garaagaraa deemanidha.

Suurri as gaditti argaa jirru kun suuraa biddeeniitidha. Biddeen kunis kan ittoon irra godhamee irra jirudha jechuudha. Nyaanni kunis nyaata dhalli namaa nyaatee ittiin jiraatudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareedaa baay'ee miidhagaa kan ta'eedha. Suurri kunis maqaan isaa 'Minxaafii' jedhama. Minxaafiin kun immoo kan yeroo sagada sagadan warri Islaamaa buufatanii irratti sagadan jechuudha. Faayidaan isaa irratti sagaduuf kan nama fayyaduu dha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suura miidhagaa kan ta'eedha. Suurri kunis immoo gosoota adda addaa kan walitti dabalamee kan dhugamaa jiruudha. Gosti kunis immoo kan muuzii, avokaadoo irraa tolfameedha. Kan walitti dabalamee mana daldalaa keessaatii kan fayyadamaa jiraniidha. Faayidaan isaa qaama isaanii ijaaruuf kan isaan fayyaduudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa kan maqaan isaa buskuutii ta'ee daabboo gosa garaagaraa kan qabatee jirudha. Suurri kunis immoo kan fayidaa isaa nyaataaf kan ooludha jechuudha. Dhalli namaa kan nyaatee ittiin jiraatu yookiin immoo fayidaa kan dhala namaatiif qabu ta'aa jechuudha.

Suurri asii gaditti ilaalaa jirru kuni, suura mucayyoo dubaraa taatee, kan dhaabbattee waan tokko katabdee, dhaabattee dubbisaa jirtudha. Wanti katabde kunis ammoo faayidaan isaa akka wanta tokko bartee hubattuun kan ishee gargaarudha jechuudha.

Suurri asiin gaditti argamaa jiru kun suuraa baay'ee bareedaa kan ta'e baay'ee miidhagaa kan ta'e faaya oromootiin kan guutamee jirudha jechuudha. Suurri kunis maqaan isaa cororsaa kan jedhamudha. Fayidaan isaammoo nyaataaf kan ooludha. Dhalli namaa kan nyaatu jechuudha.

Suurri asii gadirratti argaa jirru suuraa miidhagaa ta'ee suuraa baay'ee bareedaa kan ta'edha. Maqaan isaa kobbee yookaan qalama kan ta'edha. Qalamni kun kan ittiin waan tokko katabnudha jechuudha fayidaan isaammoo.

Suurri kana gaditti argamaa jiru Kun suuraa manaatidha. Manni Kun mana miidhagaa kan ta'eedha. Manni Kun faayidaan isaa kan dhalli namaa keessatti jiraatee, kan achi keessa haara galfatee, kan boqotee kan waanta garaa isaa keessatti hojjetatee jiraachuu danda'udha jechuudha. Faayidaan mana kanaa baayyee kan namatti toludha. Manni fayidaa hedduu kan dhala namaatiif qabudha.

Suurri kana gaditti argaa jirru kun suuraa lukkootaatidha. Lukkoonni kunimmoo kan baay'ee miidhaganidha. Lukkoonni fayidaalee heduu kan qabanidha. Lukkuun kun nyaataaf ni oolu. Dhalli namaa soorataaf kan fayyadamudha jechuudha.

Suurri kana gaditti argamaa jiru kuni suura baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa kan ta’e, suura baay'ee kan nama hawwatu ,kan namatti toludha jechuudha. Suurri kunis maqaan isaatii 'Cororsaa' kan jedhamudha. Cororsaan kunis faayudaa dhala namaatiif kan ooludha. Faayidaa inni dhala namaatiif qabus nyaataaf kan faayidaa dhala namaatiif qaama ijaaruuf fayyadudha jechuudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa kan ta'edha. Suurri kunis maqaan isaatii ittoo yookiin shiroo kan ta'edha. Shiroon kunis distii keessatti kan hojjatamedha. Distiin kunis immoo igilgilii gubbaarra kan bahee taa'aa jirudha jechuudha. Shiroon kun fayidaan isaa kan inni oolu dhalli namaa kan inni nyaatudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jiru kun suuraa kophee shamaraa kan ta'eedha. suurri kunis jalli isaa koomeen isaa achii ol kan ka'udha. Suurri kun kophee shamaraa kan ta'ee ciisaa jirti moo deemaa jirti moo taa'aa jirtii suurri kun?

Suurri asiin gadiitti ilaalaa jirru kun, suuraa bareedaa kan ta'eedha. Suurri kunis immoo suuraa biqilaa kan qe'ee keessatti miidhaguudha jechuudha. Suurri kunis immoo faayidaan isaa qe'ee keessa dhaabamee miidhaginaa fi bareedina mul'isuuf baay'ee kan namatti toluudha jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa barattuun teessee dubbisaa jirtuudha. Suurri kunis suuraa barattoota baay'eedhaan kanneen baay'atanii taa'aa jiraniidha. Suuraan kun kan mana barumsaa deemanii kan bakkeerra taa'aa jiran fakkaataniidha. Maaliif akka kanaatti taa'anii jiru?

Suurri asii gaditti argaa jirru kunii, suuraa kuduraa fi muduraa kan ta'edhaa. Suurri kunis immoo daandii gubbaarra kan taa'aa jirudhaa. Suurri Kun maqaan isaa muuziidhaa , kanneen kana fakkaatanidha muuziin kunii nyaataaf kan oolanidhaa jechuudha faayidaan isaa nyaataaf oolu.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa baay'ee bareedaa kan ta'edha. Suurri kunis baay'ee kan namatti toludha baay'ee kan bareedudha. Suurri kun maqaan isaa timaatimii jedhama. Timaatimiin kun gaafa bilchaatee haadha isaarraa kutame gara manaatti deebi'uudhaan nyaachuun fayidaa guddaa kan qabudha.

Suurri asiin gaditti argaa jirru kunii suuraa baay'ee bareeda, miidhaga ta'edha. suurri kunis kan baay'ee nama hawwatu, baay'ee namatti toludha. suurri kun bakkee baraa'a bareeda kan ta'e, qilleensa ga'aa kan namaaf argamsiisu jechudha. faayidaan isaa kan qilleensa ga'aa irraa argatan, bosonillee bakkasaatti naanna'ee kan jirudha jechudha.

Suura asii gaditti argaa jirru keessaa, suuraa baayyee bareeda kan baayyee nama hawwatu kan ta'e. Suurri kunis suura maqaan isaa Farsoo kan jedhamu. Farsoon kunis kan aadaa Oromoo biratti beekamaa kan ta'edha. Fayidaan isaa dhugaatiif kan ooludhaa jechuudha.

Suurri asii gaditti ilaalaa jirru kun, suuraa mallattoo odaa kan ta'eedha. Odaan kunis immoo odaa mallattoo eenyummaa kan agarsiisudha. Odaan kun fayidaan isaa eenyummaa oromoo kan argisiisuuf sabboonummaa, oromummaa kan argisiisudha jechuudha.

Suurri asiin gaditti argamu kun suura daa'immanii fi haadhoolii dha. Walitti baay'achuun suuraa ka'aa kan jiranii fi baayyee miidhagaa dha.

Suurri kun suuraa baay'ee miidhagaa, baay'ee bareedaa kan ta'edha. Suurri kunis nama taa'ee suuraa ka'aa jirudha. Fayidaan inni taa'aa jiruuf immoo yaadannoodhaaf baay'ee miidhagee waan jiruuf yaadannoo godhatee mana kaawwachuutiif jedhee suura ka'ee jira jechuudha.

Suurri asii gaditti argaa jirru kun suuraa konkolaataa dhaabbatee namoota hedduu dhaabbatee fudhataa jirudha jechuudha. Konkolaataan kunis faayidaan isaa kan inni nama gargaaru, namoota daandii fagoo deeman daandii dheeraa irras ta'ee gabaabaa irra deemu hundumaaf faayidaa qabudha jechuudha.

Suurri kana gadiitti arga jiru kuni suuraa baay'ee bareeda, baay'ee midhagaa kan ta'e maqaan isa biqilaa Qaaraa jedhamuudha. Biqilaan Qaaraa kunis kan ref-asheetee Qaaraa naqatee jiruudha. Qaaraan kun immoo faayidaan isa kan namni soorachuu danda'uu, Qaaraa isaa nyaachuu kan danda'amu, barbareen isaa illee daakamee kan ittiin Ittoon hojjetamu danda'uudha.

Suurri kana gaditti argaa jirru suura baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa kan ta’edha. Suurri kunis immoo suuraa maqaan isaa bunadha. Bunni ku immoo buna danfee shiniitti bu'ee jirudha. Bunni kun dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa namaadha. Namoota walitti qabamanii jiran argina jechuudha. Yeroo kana mataa haadaa jiru. Maaliif mataa haadaa jiru nama kanarraa? maaliif irraa haadame?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa daraaraa jedhamuun kan beekamuudha. Daraaraan kunillee baay'ee bareedduu fi baay'ee iftuu kan taateedha. Daraaraan kun waqtii yeroo masqalli gahuu yeroo masqalaa kan daraarudha jechuudha. Daraaraan kun maaliif yeroo masqalaa daraaraa?